Hosha dzinosiyana-siyana mundaraunda matinogara uye hosha dzinotapuridzwana zvakasiyana-siyana kune hosha dzinotapuridzwana nekotsorwa koita dzinotapuridzwana nezvirwere zvepabonde.

Hosha dzinosiyanasiyana nekuti dzakonzerwa ngei. Kune hosha dzepabonde koita hosha dzebesha koita hosha dzinokonzera musoro kuti upande asi chikuru kuti muntu uvhenekwe hosha inenge iri paari

Eya zvirokwazvo igwinyiso remene hosha dzinosiyana-siyana. Kune zvirwere zvinotapurirwa ngegotsorwa koita zvirwere zvisingakwanisi kutapurirwa, asi hosha ihosha.

Hosha ,nyamashiuno dzakasiyanasiyana kuti dzinokwanise pakadini pamutumbi wemuntu kune hosha dzebesha, kwoita hosha dzemarenje anorwadza kwoita hosha dzemundani munorwadza.

Hosha dzimweni dzinode muntu unogwinyisira maningi kuti arambe eienda kunovhenekwa kuzvibhedhlera ngekuti dzimweni hosha adzionekwi njee ngemaziso emuntu, asi dzinode muchini.

Igwinyiso remene-mene hosha dzizhinji dzinenge dzakasiyana. Kune hosha dzinobate ngazi, koita hosha dzakaita segotsorwa. Koita hosha dzinobata marenje emene-mene.

Hosha dzinosiyana siyana kune hosha dzinotapuridzwana koita hosha dzekuti unenge weizwa marenje kurwadza koita hosha dzebesha koita hosha dzinopandisa mundani.

Hosha dzanyamashi dzinosiyana siyana kune hosha dzinotapurirwana ngebesha Kwoita hosha dzinotapuridzwana pabonde kwoita hosha dzinongobuda dzega pamutumbi wemuntu.

Eya hosha dzino siyana siyana mukurarama kwatinoita. Uye hosha idzi dzinosiyana kuti hosha iyi inokonzeresa mwiri kuti upande zvakadini mukati mwemutumbi wemuntu.

Hosha dzinosiyana-siyana pamutumbi wemuntu uye hosha dzinosiyana kuti dzinopande pari pamutumbi wemuntu uye hosha idzi dzinosisa kovhenekwa kuti dzizozikanwa mazina adzo.

Hosha dzino siyana siyana ngekuti hosha dzino tapurirwana ngezvaka siyana siyana asi chikuru muntu enda uno vheneka hosha mukuwo nge mukuwo waka siyana siyana.

Hosha dzinosiyana siyana ngekuti muntu wanzwa pakadini asi hosha idzi dzinokonzerwa ngezviro zvakasiyana siyana uye dzinotapurirwana ngendaa dzakasiyana siyana.

Ngendaa yekuti hosha dzinosiyana-siyana, muntu ukazwa panopanda penyama yako, unosisa kunge weienda kuzvibhedhlera nguva yakati kudai kusiyana siyana.

Eya hosha dzinosiyana-siyana ,ngekuti muntu wazwa kupanda pari, pamutumbi wako. Kune hosha dzinopande mudzoro remuntu, kwoita dzinopande kumarenje emunhu.

Hosha dzinosiyana siyana kuti muntu wazva zvakadini uye hosha dzinorapwa nemitombo dzakasiyana siyana idzo dzatinooka kuzvitoro kana kuzvibhedhleya.

Igwinyiso remene-mene muntaraunda mwatinogara tinosise kunge teifundiswa maringe ngezveutano uye tinosise kunge teiti tikada kuenda kuzvibhedhleya zvinosise kunge zviri padhuze ngendau yedu.

Mu ndaraunda mwatino gara tino sisa kuramba teyi fundiswa maningi maringe nge zveutano hwedu nje uye maringe nge hosha dzingadai dzeyi nesa mukuwo uwowo mu ndaraunda mwedu.

Zvirokwazvo igwinyiso remene vantu vanosisa kufundiswa maringe ngezveutano hwavo. Uye vanosise kufundiswa muntaraunda inenge iripadhuze ngendau yavanogara kuti vasazwe nungo dzekuhamba.

Eya muntu unosise kuti asvike pandau yakadai ngezvibhedhleya, uye ndau idzi dzezvibhedhleya dzinosise kuonekwa peshe-peshe. Kuti muntu asazohamba mumango vakakura kutsvake chibhedhleya.

Igwinyiso remene mundau dzatinogara munosise kunge mune antu anofundisa maringe ngezveutano uye anozivise vantu maringe ngehosha dzingadai dzeinesa uye kuti vantu vangadzivirire sei hosha idzi.

Zvemene mene muntaraunda mwatinogara munosisa kunge mune zvibhedhleya kana kuti zvitoro zvinotengese mitombo kuitira kuti tiziye maringe ngezveutano hwedu kuti hwakamira zvakadini.

Utano hwemuntunje hwakakosha yambo uye utano uhwu hunokurudzirwe kuti muntu arambe eiongororwa maererano ngengazi dzake aziye hosha dzingadai dziri pamwiri wake.

Utano chiro chakakosha maningi pamutumbi wemuntu, Uye utano hunosise kunge muntu eiti akazwa panodzimba, akwanise kuenda pazvibhedhleya zvinenge zviri padhuze pona pake, uye zvinosise kuonekwa peshe peshe zvibhedhleya.

Igwinyiso remene mene, vantu vanosise kunge veiziye maringe kana kuema kwehutano hwawo pakati pemutumbi wawo kuti vakwanise kugarisana nevantu zvakanaka muntaraunda.

Igwinyiso remene mene muntu chaiye chaiye kuti akone kushandidzana nevamweni mumuganga unosise kunge ane utano hweshe hwemwiri newenjere kutira kuti akone kugarisana nevantu zvakanaka.

Igwinyiso remenemene vantu vasise kunge veiziye maringe ngezveutano wavo izvi zvakosha kuti zvinoita kuti vantu vasise kugarisana zvakanaka nevantu muntaraunda mavanogara

Utanonje wakakosha maningi uye utano hunosise kuti muntu aziye utano hwake ngekuvhenekwa ropa rake nguva ngenguva uyu muntu une utano unoshanda zvakanaka ngeamweni mundaraunda.

Utano hwemunthu njee hwakakosha maningi hunoita kuti munhu akwanise kugarisana nevanthu muntaraunda zvakanaka kana kuti kumushando kwake munthu akone kugarisana neanthu aanoshanda naye kumabasa.

Eya utano hwakakosha maningi pamutumbi wemuntu kuti muntu akwanise kunge eirya inyaya yeutano kuti muntu akwanise kunge eishanda inyaya yeutano.

Mundaraunda mwatinogara tinosise kunge teichenesa ndaraunda iyi kuti musaite hosha dzakadai dzinobatanidzirwe ngembepo kana dzinobatanidzirwa ngekusageze nyara mundaraunda.

Zvibhedhlera indau iyo yatinosisa kuenda apo patinozwa mutumbi wedu weipanda tinosisa kuendayo kuti tikwanise kupuwe mutombo mutumbi wedu uhinwe nguwa ichiripo.

Chibhedhleya indau yatinosisa kuguma kuti tidetsereke apo patinozwa nyama dzedu dzeipanda. Kuzvibhedhlera tinopuwa mutombo kuti timwe ngemvura kana taonekwa tine hosha.

Chibhehlera indau iyo inoshanda anamazvikokota, vanoziya maringe ngehosha uye vanokona kuongorora ngazi kuti munhu wakaema zvakadii maringe ngezveutaano.

Chibhedhleya indau yatinoenda kuti tiende kunovhendekwa maringe ngehosha dzingadai dzeirarama mungazi yedu, uye ndau iyi yakakosha maningi, tinosise kuendeyo nguva dzeshe.

Zvibhehleya indau isina kujairika asi vantu vanosise kuendeyo kuti vanopuwe mutombo wehosha dzakasiyana siyana kuti uzopuwe mutombo hunge wazovhekekwa kutiungadai une hosha iri .

Zvibhedhleya indau iyo yatinosisa kunge teienda kunoona rubatsiro maringe ngehosha dzinoita kuti mwiri yedu ipande uye kundau iyi kune ana mazvikokota anoziya ngezveutano.

Zvibhedhlera zvinosisa kuonekwa mundau dzakasiyana siyana uye mundau dzeshe izvi zvakanakira kuti muntu asazwa nungo dzekuhamba mumango kakurutu kuenda kuzvibhedhlera Kona uko.

Zvibhedhleya indau yatinowona kuponeswa kubudikidza ngekunge tarwara ngehosha dzakasiyana siyana tinohamba teienda kopiwe mitombo kuchibhedhleya ngemadhokodheya.

Zvibhedhleya indau yekuti muntu unosise kunge weiendeyo kana wazwa panopanda nyama dzako kuti ukwaniswe kuhinwa uye ukwanise kupuwe mutombo dzinoenderane nehosha yako.

Eyaa zvibhendleya tinosisa kuendeyo nguwa nenguwa. Ngekuti kunaana mazvikokota anoziye maringe ngehosha dzingadai dzeirarama mumuntu. Uye zvibhedhleya zvinosise kunge zviri padhuze nendau dzedu.

Zvibhehleya zvinosise kunge zviri padhuze ngentaraunda yatinogara. Izvi zvinoitirwe kuti vantu vane hosha vasazotambudzika kuhamba mimango mikuru kutsvake zvibhehleya.

Zvi bhedhleya indau yekuti muntu unosisa kuenda kana ukazwa mutumbi wako weipanda kuti uyende ko ongororwa kana ku vhenekwa maringe nge hosha ingadai yeite kuti mutumbi wako upande.

Zvibhehleya zvinosise kunge zveionekwa peshe peshe kunyanya kakurutu munharaunda mwatinenge teigara kuti tikarwara tizokasike kugume kuzvibhehleya tione rubatsiro mukuwo uchiripo.

Zvibhedhleya zvinovanika mundau dzakasiyana-siyana, uye zvibhedhleya zvinosise kunge muntu eizviona nguva iyo yaanenge avirwwa ngehosha dzakasiyana.

Igwinyiso remene muntu unosiso kunge eifundiswa maringe ngezve utano pamutumbi vake, uye muntu unosise kunge eiziya kuti akashandise chimbuzi ashambe nyara dzake.

Igwinyiso remene-mene, vantu vanosise kunge veifundiswa maningi, maringe ngezveutano hwavo, uye maringe ngedai ngengehosha dzingadai dzeinesa muntaraunda yavanogara kana munyika.

Muntaraunda mwatinogara tinosise kunge teifundiswa maringe ngezveutano, uye tinosisa kunge teifundiswa maringe ngezvehosha dzingadai dzeinesa mumuganga mwatinogara nguwa nenguwa.

Kufundiswa ngezveutano kwakakosha maningi ngekuti muntu unenge wakuziya hosha dzingadai dzeirarama mukati mwemwiri wemuntu uye kuti unodzidziirira sei hosha dzona idzodzo.

Eya mu ndaraunda matino gara munoitwa zvirongwa zvaka siyana siyana asi zvinonyanya kuitwa mundaraunda ngezve kufundisa vantu maringe ngezve utano hwawo.

Mundau kana mundaraunda matinogara munosisa kunge meifundiswa muntu maringe ngezvehutano nguwa ngenguwa izvi zvakanakira pakuti muntu Anoziva hosha inonga ine mukurumbira mukuwo iwowo.

Igwinyiso remene mene, muntaraunda dzatinogara tinosise kunge teifundiswa ngezveutano ngevantu vanoziva maringe ngezveutano kuti tisazonyanya kubatwa ngehosha dzemahara mahara.

Igwinyiso romene mene muntaraunda metinogara tinosise kunge tichifundiswa maningi maringe ngezveutano hwemuntu njee maringe nezvehosha dzakadai kuuya dzingadai dziinetsa maningi munyika pamukuwo uwowo.

Muntaraunda mwatinogara kusiri kuzvibhedhlera tinoonta antu anoita ngezveutano eifundisa maringe ngezvehosha, maringe ngezveutsanana. Kutj antu agare zvakanaka.

Zvirokwazvo mundau dzatinogara munosise kunge mune muntu uyo unoramba eifundisa vantu maringe ngezveutano uye maringe ngehosha dzingadai dzeinesa munharaunda mwona umwomwo.

Chibhedhlera indau dzatinoona vantu vanoziya maringe nezvehosha kana kuti vantu vanoziya maringe nezvehutano tinoenda kundau iyi kuti tindorapwa hosha dzatingadai teizwa.

Zvibhehleya indawu dzakasiyana siyana idzo dzatinoona mitombo ,kana taawirwa ngehosha uye mitombo iyi inosise kunge yeishanda zviro kwazvo ,kuti iponese hosha ingadai iri pamuntu.

Zvibhedhleya zvinosise kunge zviri pasinde ngemuzi dzatinogara, kuyitire kuti tikwanise kurapwa hosha, tisina kuhamba mumango wakakura.

Zvibhedhleya zvanyamashi tinoona madhokodheya anoziya maningi ngezvemutombo uye anoziya maningi ngezvehosha izvi zvakakoshera kuti madhokodheya aya anotibetsera apo patinenge tawirwa nedenda.

Zvibhedhleya indau iyo yatinosisa kuenda iri padhuze ngentaraunda yatinogare kuti tiende kovhenekwa maringe ngengazi yedu kuti ingadai isina hosha ere ingadai yeigara mwatiri.

Zvibhedhleya indau yakakosha zvemene mene, uye ndondau yatinosisa kuvheneka maringe ngengazi yedu kuti ingadayi ine utano ere kana kuti asina.

Zvibhedhlera indau idzo dzatinosisa kuenda apo patinozwa hosha kana kupanda kwemwiri dzedu uye zvibhedhlera zvinosisa kunge zviri padhuze Nenharaunda yatinogara.

Kuzvibhadhlera indau idzo dzinooneka mumataundi makuru kana mataundi madoko kana kuti kumakanyi. Izvi zvakakoshera kuti muntu unokwanisa kuhinwa nguwa ngenguwa.

Zvibhedhleya indau iyo yatinosisa kuyenda, kana tawirwa ngedenda kana hosha ingadayi iri pamutumbi wedu, inoyite kuti mwiri dzedu dzipande uye tinosise kupuwe mitombo kuzvibhedhleya.

Zvibhehleya indau isina kujairika eya asi indau iyo yakanaka ngekuti kune madhokodheya anokwanisa kuvheneka ngazi yedu veiona kuti mungazi mungadai mune hosha iri.

Zvibhedhleya indau yekuti muntu akavirwa ngehosha kana kuti muntu akavirwa ngedambudziko. Unosise kuendeyo kopuye mutombo vokuti hosha iyona ikone kumiswa nguva ichiripo.

Zvibhedhlera indawo iyo yatinowoneka tiyenda mukuwo watinenge tawirwa kunge hosha kana ngedenda kuti tiyende kunopuwa mutombo.

Kuzvibhedhleya indau yatinosisa kuenda mukuvo nemukovo apo patinenge tazwa nyama dzedu dzeipanda, uye apo patinenge tazwa kusagadzikana zvakanaka kwenyama.

Kuzvibhedhlera kunowndwa nevantu avo vanenge vanzwa kudzimba mutumbi mavo madhokodheya anokwanisa kukupa mubhedha kuti mutumbi wako Weirwadza wowatireyo veikurapa.

Zvibhedhlera indau dzinodetsera antu dzakasiyana siyana uye kuzvibhedhlera Tinoona ana mazvikokota vezvehutano uye kuzvibhedhlera kunorapwa hosha dzakadai kusiyana.

Zvibhehleya indau yatinoenda apo patinozwa mitumbi yedu kupanda uye kuzvibhehlera ndiko kwatinopiwa mitombo kuti tikwanise kuhinwa pahosha dzatingadai teizwa

Zvibhedhleya indau iyo yatinosisa kuguma nguva iyo yatinenge tavirwa ngedambudziko. Ingava hosha kana kuti kupanda kwenyama kwatisingazwisisi mukati mwemutumbi vedu.

Zvibhedhleyaa indau iyo yatinoenda kuti titsvake kupona kubudikidza apo patinenge tawirwaa nedenda kana kuti hosha. Kundau iyi tinopuwe mutombo kuti tipone.

Kuzvibhedhlera kunoshanda vantu vakasiyana-siyana uye kuzvibhedhlera kunopuwa vantu mitombo dzinorapa hosha dzakasiyana-siyana kudai ngehosha iyo inoite kuti musoro upande.

Zvibhedhleya zvinowanikwa mundau dzakasiyana-siyana. Izvi zvinosise kuti muntu, akwaniswe kurapwa nguwa iyo yaanenge nyama dzake dzeipanda.

Zvibhedhleya indau dzatinoona mumakanyi kana kuti mumataundi idzo dzinoongororwa antu anenge anenyama dzinopanda kuti ingadai iri hosha yakaita maitirei.

Zvibhedhleya indau dzinorapwa vantu vangadai vane nyama dzinopanda uye kuzvibhedhleya tinozviona munharaunda dzakasiyana siyana uye kunenge kune antu anoziya maringe ngezvehutano.

Zvirokwazvo mitombo yaksiyanasiyana ine mabasa akasiyasiyana ekuhina mutumbu wemunhu kunemitombo inoitwa zvekumwiwa ,koita mitombo inoitwa zvekudzodzwa pangaa pamarenje kana mundani.

Zviro kwazvo mitombo ino shanda zviro zvaka siyana siyana kune mitombo inoita zveku dzurudzutwa pa mwiri we munhu koite mitombo inoita ku mwiwa nge mvura.

Kuzvibhedhleya tinosisa kuendeyo kuti tinoongororwa maringe ngengazi yedu kuti haina hosha ere ingadai yeigara mungazi mwedu. Uye zvakanakira kuti muntu unoziya maringe ngezveutano hwako.

Mitombo inosiyansiyana, panemitombo inoitwa zvekumwiwa ,kwoite mitombo inoitwe zvekukwizha pamutumbi wenhu ,kwoite mitombo njee inoitwe kupfekerwa pamutumbi wemunhu.

Mitombo inoshandiswe kurapa zvakasiyana siyana, kune mitombo inoshandiswe kurapa marenje anenge eipanda kozoite musoro unenge weipanda, asi zveshe mutombo.

Zvirokwazvo tikaenda kuzvibhedhleya tinoona kuti kune hosha dzakasiyana siyana kune hosha dzingadai dziri mungazi koita hosha dzingadai dzeigara mundani mwemuntu.

Eya igwinyiso remene-mene, hosha dzinosiyana, kuti yakonzera zvakadini mukati mwenyama dzedu. Hosha kune dzinopandise musoro, kune dzinopandise mindani.

Hosha dzinosiyana siyana ngekuti dzinozwisa zviro zvakasiyana pamutumbi wemuntu kune hosha dzinonge dziri mungazi kwoite hosha idzo dzinenge dziri mundani kana pamarenje.

Hino mitombo yanyamashi inosiyana siyana kuti unoimwa nemvura ere kana unoita zvekudzodzwa pamutumbi wemuntu. Imweni mitombo inoita zvekupfekerwa pamutumbi wemuntu.

Ngeiyi ndaa muzvibhedhleya mwaane michini inokwanise kuvheneka ngazi yako kuti aina hosha ere, uye muzvibhedhlera mwaane zviro zvakasiyana-siyana zvinovheneke ngazi muntunje.

Kuzvibhedhleya ngazi inovhenekwa veishandisa muchini kuti vaongorore kuti ungadai une hosha iri. Vazoona kukupa mutombo unoengerana ngehosha yaungadai uizwa.

Mitombo dzinoshandiswa kurapa hosha dzakasiyana siyana dzakasiyana mutombodzo kune mitombo dzinoite ekumwiwa ngemvura kwoite mutombo dzinodzodzwa pamutumbi wemuntu kwoite dzinoite ekubairwa pamutumbi wemuntuhe.

Zvemene mene ukaenda kuzvibhedhleya unogumeyo wosvika kuzvibhedhleya vanovheneka ngazi yako asi kuti vavheneke ngazi yako vanomboitora voenda nayo kwavanoenda nayo kuti inase kuvhenekwa zvemene mene.

Vanthu vazhinji vanotya kuenda kuzvibhedhleya ngekuti vanenge vasina muthuso wekuti vabhadhare kuzvibhedhleya asi vanthu vanosisa kukurudzirwa kuti vaenda kuzvibhedhleya nguva dzeshe.

Tikaenda kuzvibhedhlera, madhogodheya anovheneka ngazi yedu, asi vavheneka ngazi yedu vanoenda ngeropa redu muzvimhatso zvakasiyana-siyana kuti vando hloya kuti chiini chingadai cheikonzera hosha iri pamuntu.

Ngekuti hosha dzimweni hadzionekwi nemadziso mbune, kune michini dzinoshandiswa kuvheneka kana kuongorora ngazi yedu kuzvibhedhleya. Idzimichini dzinoshandiswa dziana mazvikokota ezveutano.

Igwinyiso remene mene tikaenda kuzvibhedhleya tinogumeyo tonovhenekwa ngazi ndana mazvikokota anoziva nezvehutano votitaurira kuti tingadai tine hosha iri ingadai iri mungazi medu.

Tika ningira muzvi bhedhleya mwatino guma kubudikidza nge denda kana hosha ingadai iri pamuntu tino ningira ma dhokoteya ane midziyo yavano shandisa kuvheneka ngazi ye muntu.

Tikaringira kuzvibhehleya kwatinoenda apo patinenge tazwe hosha madhokodheya anoshandise midziyo yakasiyana siyana kuti vavheneke ngazi yedu .

Tikaenda kuzvibhedhlera tinovhenekwa ngazi yedu Veishandisa michini uye kuti vazoti hosha iyi ingadai iri hosha yakati vanenge vavheneka ngazi yedu yakasimba kwazvo.

Tikaenda kuzvibhedhlera nyamashi unono tinoona kuti kuzvibhedhlera kwane zvidziyo zvakasiyana siyana izvo zvinoshandiswa kuvheneka ngazi yedu kuti zvione kuti tingadai tine hosha yakadini.

Tikaenda kuzvibhedhleya mukuvo ngemukuvo dzakasiyana. Tinosvike teivhenekwe ngazi yedu kuti ine hosha ere ingadai yeigara mumutumbi vedu. Izvi zvinobudikidza kubudikidza kubudikidza ngezvidziyo zvinoshandiswa nemadhogodheya muzvibhedhleya.

Kuzvibhedhlera tikagumeyo hayi tinoona kuti madhokodheya anochengetera mitombo wavo umwo munenge mweitonhorera. Izvi vanoitire kuti mutombo wona uwowo ushande yaamho.

Tikaenda kuzvibhehleya madhokodheya anoshandise muchini iyo yavanoshandisa kuti vavheneke ngazi yedu mukuwo dzakasiyana siyana uye madhokodheya zvinoita kuti basa ravo rive nyore.

Kaenda kuzvibhedhleya tinogumeyo toongororwa ngazi yedu ngemidziyo dzakasiyana-siyana. Uye kuzvibhedhleya uku ndiko kwatinobhuirwa kuti tingadai tiinehosha dzakadini dzinorarama mumutumbi wedu.

Tikaenda kuzvibhedhlera tinogumayo madhokodheya ovheneka ngazi yedu veishandisa midziyo yakasiyana siyana uye mungazi umu munosisa kuti ronzera kuti mungadai mune hosha yakadini.

Zvemene-mene hosha dzinobata varumbwana dzinofanira kunge dzeizikanwa nemadzimai kana ndombi kuitira kuti zvirwere izvi zvidziviririke.

Igwinyiso remene mene ndombi kana vakadzi vanosisa kunge veiziva maringe ngehosha dzingadai dzeishungurudza varumbwana kuti vakwanise kuetsereka kuti varumbwana vasafa

Zvirokwazvo varumbwana utano hwavo hwakakosha zvemandorokwati, uye ndombi nevakadzi vanosisa kunge veiziya ngeshosha dzingadai dzei nesa pavarumbwana vavo.

Zvirokwazvo, ntombi kana madzimai vanosise kunge beyiziya maringe ngezvehutano hwevarumbwana ,kuti varumbwana vasazorwara ngehosha dzakasiyana siyana.

Igwinyiso remene-mene varumbwana vedu vanosise kunge veiziikanwa, uye hosha dzinobata varumbwana dzinosise kunge dzeiziikanwa, nendombi kana nemadzimai.

Igwinyiso remene mene ndombi nemadzimai vanosisa kunge veiziya maringe ngenda dzehosha dzingadei dzeishungurudza varum bwana mukuwo uyo pakunenge kweitonhora.

Tikaningira muzvibhedhlera tagumeyo hino, tinoringira toona madhokodheya anoshandisa michini kana zvidziyo zvavanoshandisa kuvheneka ngazi. Izvi zvinoita kuti basa ravo rive nyore.

Tikaenda kuzvibhedhleya tinoona kuti kuti kune midziyo yakasiyana siyana inoshandiswa kuzvibhedhleya. Muntu ukaite hosha yakakuraunokone kupiwe mubhedha wekuti uwatirepo weipuwe mutombo.

Chibhedhlera indau iyo inovhenekwa ngazi kuti ingadai ine hosha yakadini, uye indau iyo inopuwa vantu mutombo kubudikidza ngekuti hosha iri mwaari yakaema zvakadini.

Zvakanakire midziyo dzatinoona muzvibhedhleya ndezvekuti zvinoita kuti basa remadhokodheya rive riri nyore kushandika, uye midziyo iyi inoita kuti vantu vazive hosha dzevangai veirarama nadzo.

Igwinyiso remene ukaenda kuzvibhedhleya madhokodheya anoshandise midziyo yakasiyana siyana kuti vakwanise kuvheneka ngazi yemunthu unenge ane hosha panguwa iyoyo.

Hono ukazwa nyama dzako dzeipanda unosisa kuenda kuzvibhehleya . Kuzvibhedhleya uku awusviki ngekupuwa mutombo chete asi vanotanga vavheneka ngazi yako kuti yakaema zvakadini.

Zvemene zvemene tikaguma kuzvibhedhlera, tinoguma toona madhokodheya anoshandisa mishini yakasiyana siyana kuti avheneke ngazi yedu kuti ingadayi ine hosha yakadini.

Tikaguma muzvibhedhlera tinoona kuti mune midziyo yakasiyana siyana kune midziyo inoshandiswa kugadzira mitombo koita midziyo inoshandiswa kuvheneka ngazi kuti ine hosha iri.

Ukaenda kuzvibhedhleya hai wagumeyo anamazvikokota ekuzvibhedhleya anokutarisa ngazi yako kuti yakamira sei nemuzvimuchini zvaanenge eshandisa kona ikweyo.

Zviro kwazvo igwinyiso remene tikaringira muzvibhedhlera mwatinoenda nguwa ngenguwa mwaanezvidziyo izvo zvinoshandiswa kuvheneka maringe ngengazi yedu kuti ingadai inehosha irini

Zviro kwazvo tikaenda muzvi bhedhleya tinoona madhokodheya anoshandisa midziyo kuringira hosha dzingadai dziri mumwiri me muntu uye mudziyo iyi inoita kuti basa rema dhokoteya rive nyore.

Zvirokwazvo tikaenda kuzvibhedhleya tinoona madhokodheya anoringira zvihosha zvingadai zviri mumutumbi wemuntu veishandisa midziyo yakasiyana siyana midziyo iyi yakakosha maningi.

Igwinyiso remene mene ukaenda muzvibhedhlera Vana mazvikokota vedu vanoshandisa muchina dzakasiyana siyana uye muchini idzi dzinosisa kunge dzeivheneka muntu maringe nehosha.

Teiningira muzvibhehleya tinoona midziyo yakasiyana siyana idzo dzinoshandiswa nemadhokhodheya kuti vakwanise kuvheneka ngazi yedu uye kuti vakwanise kutibhuira kuti ingava hosha yakadini inorarama pamuntu.

Tikanda kuzvibhedhleya, kunemidziyo dzakasiyana siyana , dzinoshandiswa ngemadhokodheya kuti avheneke ngazi yedu kuti yakayema sei. Uye madhokodheya aya anosise kutipe mitombo.

Eya tikaguma kuzvibhedhleya iyo tinosvika teipuwa mubhedha kana hosha yedu yakakura maningi. Izvi zvinosisa kuti zvitidetsere tikwanise kurapika tiri padhuze pona apapo.

Igwinyiso remenemene tikaenda muzvibhedhlera zvanyamashi tinogumeyo toona kuti vantu shuwa shuwa vantu vakurapwa pajekerere uye hosha dzakuonekwa nezvidziyo zvakasiyana siyana.

Igwinyiso remenemene tikaenda kuzvibhehleya tinogumeyo madhokodheya oshandise michini dzawo kuvheneka ngazi yedu uye michini idzi dzakakosha kuti dzinoona zvemenemene.

Igwinyiso remene-mene, muzvibhedhlera tinogumeyo toona kuti kune midziyo yakasiyana-siyana iyo inoshandiswa nemadhokodheya kuti vakwanisw kuringira ngazi yedu.

Zvidziyo zvinoshandiswa nemadhokodheya zvakakoshera pakuti zvinoita kuti basa remadhokodheya rive nyore pavanenge veirishanda uye zvinovheneka hosha ingadai iripamuntu nguwa dzeshe.

Kuenda kuzvibhedhleya unosvika kuvhenekwa ngazi yako ndiana mazvikokota ezveutano. Kuti vadai vanoshandise muchini dzinoongorora ngazi yako.

Tikayenda kuzvibhedhleya, tinosangana nemadhokodheya, awo anotivheneka ngazi yedu eyishandise muchini dzakasiyana siyana, uye michini idzi dzinoyita kuti basa rawo rive nyore.

Zviro kwazvo igwinyiso remene tikaenda ku zvibhedhleya tino sangana nge midziyo yaka siyana siyana iyo ino shandiswa ne madhokodheya midziyo iyi ino shandiswe ku vheneka ngazi re muntu.

Igwinyiso remene mene muzvibhedhleya matinoguma kubudikidza ngedenda ringadai ranesa mukati mwenyama dzedu tinosise kupuwe mitombo unohina nyama idzi kuti dzisapanda.

Midziyo yakasiyana siyana inowanikwa muzvibhedhlera, inoshandiswa kuvheneka ngazi dzevantu vasiri kuzwa zvakanaka mukati mwemwiri dzavo vanozwa kupanda mwemwiri.

Gwinyiso remene tikaenda muzvibhedhleya umwo mwatinogumisana nemadhokodheya kuti vaone kuti ngazi yedu yakaema sei uye madhokodheya aya anotifundisa kuti tidzivirire hosha dzakasiyana siyana.

Ukaenda kuzvibhedhlera zvanyamashi unoona kuti kune zviro zvakasiyana-siyana uye kune zvimichini zvinoshandiswe kuongorora hosha dziri pamuiri pemuntu.

Igwinyiso remene mene vantu vanosise kunge veienda kuzvibhedhleya ngekuti kune midziyo inovheneka ngazi kuti izokombidza kuti chingadai iri hosha yakadini iri mumitumbi wemuntu

Mamuzvibhehleya tinoona midziyo yakasiyana-siyana inoshanda mabasa akasiyana-siyana. Midziyo iyi inosise kunge yeivheneke maringe ngengazi kuti muntu kuti azoziye kuti unopuwe mutombo uri.

Ukaenda kuzvibhedhleya unogumeyo wonoongororwa ngazi yako ndiana mazvikokota ezveutano. Uye vanoshandise zvimuchini zvakadai kusiyana.

Ukaende kuzvibhedhleya zvanyamashi tinoona tagumeyo kuti muntu hosha yako kana yakakura maningi unokone kupuwe mubhedha wekuti uite zvekugarireyo weiponeswa.

Muzvibhedhleya munooneka mitombo yakasiyana-siyana, uye muzvibhedhleya munooneke midziyo iyo inoshandiswa kuvheneke ngazi yedu ,apo tinenge ,teizwa hosha dzakasiyana-siyana.

Midziyo inoshandiswa muzvibhedhleya yakasiyana siyana uye mudziyo iyi inoita kuti basa remadhokodheya rive nyire apo pavanovheneka ngazi dzevantu kuti vaone kuti ihosha iri.

Ukaenda kuzvibhehleya nyamashi unoona madhokodheya anokuvheneka ngazi yako kuti aina hosha ere. Izvi zvinobudirira nemichini yavo yevanoshandisa muzvibhehleya.

Tikaenda kuzvibhedhlera tinosivaka toona madhokodheya awo anoshandisa michini dzawo kuti akwanise kuvheneka ngazi yedu kuti inge Sina hosha here iri kurarama matiri.

Ukaenda kuzvibhedhleya unogumeyo voonana madhogodheya. Madhogodheya aya anovheneka ngazi yako eishandisa midziyo yechimanje-manje, iyo inoona kuti muntu une hosha iri.

Tikaenda kuzvibhedhlera kune midziyo dzakadai kusiyana dzinoshandiswa ndianachiremba kana madhokodheya kuti vavheneke ngazi dzevantu kuti adzina hosha.

Mutombo wanyamashi yakanakira kuti inorapa pona apapo panenge peidzimba pamutumbi wemuntu uye unoshanda kunyanyapo paunoichengeta munotondora inonyanya kushanda maningi.

Mitombo yanyamashi yakanakira kuti inorapa hosha dzakasiyana siyana, uye mitombo iyi inoshanda zvemenemene uye mitombo iyi inosisa kugara panotonhorera nguwa dzeshe.

Mithombo yanyamashi yakosha kuti munthu unonge eitomwa pona apapo paanonga azwa nyama dzake dzeipanda uye mithombo iyi inowanikwa muzvitoro zvemithombo.

Mitombo yanyamashi inosise kugara panotontorera kuti munthu izonyasa kushanda zvemene-mene pamutumbi wemuntu uye mitombo iyi inotengwe muzvitoro zvemitombo kana kuwanikwa kumabhedhleya.

Mitombo yanyamashi ikashaika kuzvibhedhleya muntu unonyorerwe gwaro rekuti aende kunotsvake mutombo kuzvitoro zvinotengesa mitombo. Asvika kona iyoyo unope gwaro kumuntu anenge eitengesa kuti apave mutomba.

Mitombo yanyamashi yasiyana nemitombo yekudhaya. Mitombo yanyamashi kune mitombo inomwiwa pona apapo poite mitombo inodzodzwa oamutumbi wemuntu. Izvi zveshe zvinoita kuti muntu apore.

Mitombo yanyamashi yakanakira pakuti inosise kurapa hosha chaiyo-chaiyo inonga iri pamuntu. Uye mitombo iyi inosise kugara pandau iyo inotonhorera mukati memhatso yemuntu.

Mitombo yanyamashi inosise kurape muntu hosha iyo yaanenge eizwa gona apo ngepapo. Iyo mitombo iyi inosise kugara panotonhorera nguva dzeshe.

Mutombo yanyamashi mutombo yakanaka maningi ngekuti mitombo iyi unozikanwa kuti muntu ungadaiweimwira mutombo hosha yakadini uye mutombo unofanire kugare panotonhora.

Mitombo yanyamashi mitombo yakanaka yaamho ngekuti inoshanda zvemene-mene, uye mutombo iyi inosise kunge yeigara panotonhorera nguva dzeshe kuti ikone kuhina hosha.

Mitombo yenyamashi yakanakira kuti muntu unorapwa hosha iyo yaangadai eizwa uye mitombo iyi inosise kuonekwa muzvibhedhlera kana zvitoro zvinotengese mitombo.

Mitombo yanyamashi mitombo yakanaka yaampho, ngekuti mitombo iyi inotidetsera kuti tirapwe hosha ee iyo yatinenge tabatwa ndiyo, uye mitombo iyi inosise kugara panotontorera mukati mwemphatso dzedu.

Mitombo yanyamashi inosiyana-siyana ngekuti mutumbi wako wapanda pari, kune mitombo inoshandiswa kunyaradza papanda uye mitombo inoshandiswa kudzodza panenge peyipanda.

Mitombo ya nyamashi yakanakira pakuti ino rapa zvaka siyana siyana uye kune mitombo ino shandiswe kurapa varumbwana koite mitombo ino shandiswe kurapa vantu aka siyana siyana.

Mitombo yekaretu yasiya na nemitombo yanyamashi ngekuti mitombo yanyamashi imosiso kurape hosha yemuntu yaanenge echizwa pona apapo uye mitombo iyi tinoyipiwa nemadhokodheya.

Mutombo yanyamashi yakanakire kuti inorapa hosha dzakasiyana siyana uye inonyasa kushanda zvemene mene mitombo iyi inosiso kugara panotonhorera kuti irambe yeyishanda.

Mitombo yanyamashi yakanakira pakuti inosise kurapa hosha iyo ingadai yeizwa muntu nguva ngenguva uye inosisa kugara panotondorera nguva dzeshe.

Mitombo yanyamashi mitombo yakatikoshera yaambo ngekuti mitombo iyi inorapa hosha pana apapo-apapo, uye mitombo iyi inosise kunge yeigara panotonhorera nguva dzeshe.

Gwinyiso remenemene mitombo yanyamashi yasiyana nemitombo yekudhaya nekuti mitombo yanyamashi yane kurapa hosha dzakadai kusiyana siyana uye inorapa zvemandorokwati.

Mitombo yanyamashi mutombo yakanaka yampho uye mitombo iyi inosisa kunge yeigara mumbatso apo panotonhorera kuti irambe yeishanda yampho

Mitombo ya nyamashi yaka siyana siyana mu mwiri mwe muntu kune mitombo inoita zveku mwiwa koita mitombo inoita zveku dzodzwa pangava pa marenje koita mitombo inoita zveku bairwa pa mutumbi we muntu.

Mitombo yanyamashi yakanakira pakuti muntu unorapwe hosha iyo yaunenge weizwa uye mitombo idzi adzichahambirwi mumango wakakura asiwo unoende kuzvitoro zvemutombo.

Mitombo yanyamashi iyo inosise kunge yeigara panotondorera inoite kuti mitombo iyi irambe yeishande nguva dzeshe uye ishande zvinonyatsokuita mumutumbi wemuntu.

Mutombo yanyamashi inosise kunge yeirapa hosha dzakasiyana siyana asi kuti mutombo iyi ishande zvemene mene vantu vanosise kunge veichengeta panotontorera mukuwo dzeshe.

Mitombo yanyamashi inosise kunge muntu achimwa apo paanenge achizwa nyama dzake kupanda uye mitombo iyi inorapa hosha dzakasiyana siyana dzemandoro kwati.

Igwinyiso remenemene mitombo yanyamashi inosiswe kunge yeigara panotonhorera kuti izokwanise kuhina hosha dzakati kuti uye mitombo iyi inotengwa muzvitoro zvinotengeswa mitombo.

Mitombo yanyamashi mitombo inoshanda zvemene mene uye mitombo iyi inosise kugara panotontorera mukati mwemphatso kuti ikwanise kurapa hosha dzakasiyana siyana.

Mitombo ya nyamashi kwane mitombo ino dzodzwa apo panenge pei panda pa mutumbi we muntu umweni mutombo unoita zveku mwiwa nge mvura umweni unoita zveku baiwa.

Mitombo ya nyamashi ino sise kunge yei rapa hosha dzakadai kusiyana uye mutombo iyi ino sise kunge yeigara pano tondorera mukati me mbatso uye unoi tenge mu zvitoro zvino tengese mutombo.

Mitombo ya nyamashi ino sise kugara pano tondorera uye inosise kuhina muntu kudai nge hosha ingadai yei munesa pa mutumbi wake uye mitombo iyi ino tengeswe ku zvitoro zve mutombo.

Mitombo yekaretu yasiyana nemitombo yanyamashi, mitombo yanyamashi inosise kurape muntu akati dzoro ropanda muntu unosise kurapwa ngemutombo iwona unorape dzoro.

Mitombo yanyamashi iyo yatinoona inopuwa varumbwana kana kuti vantu vakuru inosisa kunge yeishanda basa rayo remene mene kuti irape hosha ingadai iri mumutumbi wemuntu.

Mitombo yanyamashi inoshanda zvakasiyana nenjira. Kune mutombo unomwiwa nemvura koita mutombo uno wekuti muntu chaiye chaiye unoita zvekudzodza. Kwoita mutombo wekuti muntu unoita zvekubairwa.

Mitombo yanyamashi iyo inosiso kunga yeigara pandau inotonhorera kuti irambe yeishanda yakanaka maningi, uye mitombo iyi tinosise kuitenga muzvitoro zvinotengese mitombo.

Mutombo wanyamashi unosisa kunge weigara munotondorera uye mitombo iyi tinosisa kunge teitenga muzvitoro izvo zvinotengeswa mitombo zvine vanhu vane mitombo iyi.

Igwinyiso remenemene utano hwemuntu njee hunosise kunge hweizikanwa ngehama dzake kana kuti ena iyena mbune kuti akwanise kuzvichengeta mukuwo wake waanorarama.

Eya mitombo tinosisa kunge teiipuwa muzvibhedhleya muzvibhedhleya umu vanosisa kunge veitifundisa maringe ngezveutano hwehloko.

Mitombo yanyamashi tinoona kuti inorapa ndaa dzakasiyana-siyana. Kune inorapa panenge peipanda pemuntu, kwoita iyo inorapa makodo emuntu kuti asapanda.

Igwinyiso remene-mene, muntaraunda mwatinogara hosha dzinodai kusiyana tinosise kunge teifundiswa maringe ngehosha uye tinosise kunge teiziya kuti hosha dzino konzerwa ngei.

Eya igwinyiso remenemene muzvibhedhlera umu tonoendamo kana tawirwa ngedenda kana hosha kuti tiende kunoongororwa maringe nengazi yedu kuti tingadai tiine ngazi inehosha iri .

Zvirokwazvo, igwinyiso remene kuti hosha dzakadai kuuya dzakasiyana-siyana, uye vantu vanosise kunge veivhenekwa ngazi dzavo, nguva dzeshe, nguva dzakasiyana-siyana.

Gwinyiso remene mene tikaguma muzvibhedhlera mune madhokodheya anotivheneka ngazi yedu kuti tingadai tine hosha yakadini uye hosha iyi ingada mutombo wakadini

Hino ngekuti mitombo yanyamashi inorape hosha dzakadai kusiyana, uye mitombo yanyamashi inosise kunge yeipuwa ngeantu anoziya ngezvemaringe nemitombo iyi.

Tikaenda kuzvibhedhleya tinosise kuona madhokodheya awo anotitaurira kuti tinenge teizwei kubudikidza ngekunge avheneka ngazi yedu ngemuchini dzawo.

Igwinyiso remene mene kuzvikora kana munharaunda mwatigara tinosise kunge teifundiswa maringe ngehosha dzingadayi dzeinesa munharaunda uye hosha nemazina adzo.

Igwinyiso remene mene tikaenda muzvibhehleya tinoonekwa kuti hosha dzakasiyana siyana uye hosha dzinotapudzikirana zvakasiyana siyana asi chikuru kuti muntu avhenekwe maringe ngengazi yake.

Zviro kwazvo igwinyiso remene zviro kwazvo muntu unosisa kuziva maringe ngekuzvi chengetedza kwakanaka uye nekugara muntu asina hosha kuburikidza nekuramba achi vhenekwa ngazi yake.

Muntu unosise kuziya kuti mutumbi wako ungadai une hosha dzakadini, uye izvi kuti uzviziye unosise kunge weivhenekwa ndiana mazvikokota nguwa dzeshe.

Kugwinya kwemutumbi kwakoshera kuti muntu nje unorambe weyishande mushando wako pasina kudzimbikana kana pasina kupanda kwemitumbi, uye muntu unosise kugeza mawoko kana washandise chimbuzi.

Igwinyiso remene-mene. Muntu unosise kuende kuzvibhedhleya kuti aende kunovhenekwa maningi maringe ngezvengazi yake uye kuti muti aonekwe kuti haana hosha ere ingadai iri paari.

Igwinyiso remenemene muntu unosise kunge eiziya maringe nezveutano hwake uye muntu wega wega unosise kunge eiziya kuti akashandise chimbuzi unosise kushambe nyara dzake dzigare dzakachena.

Muntu unosise kunge eiziya maringe ngekuti ropa rako rakaema sei. Izvi zvakakoshera kuti muntu unoziya hosha inorarama pamutumbi wako uye unoidzivirira sei.

Munthu nje unosisa kuziya maringe ngezveutano hwake kuti hwakaema pari izvi zvakakoshera kuti munthu asazonesekana kana abatikana ngehosha ingadai yeitambudza mutumbi wake.

Muntu njee unosise kunge eiziya maringe ngezveutano wake kana kuti maemere akaita ngazi yake kuti aziye hosha ingadai yeipona mumutumbi wake.

Muntu njee unosise kunge weizive maringe ngezvehosha dzingadaii dzeigara mumwiri wako uye unosisa kunge weiziva kuti muntu ukashandise chimbuzi unosise kushabe nyara.

Muntu njee unosise kunge weiziya maringe ngemutumbi wako izvi zvinobudikidza ngekuti unoramba weivhenekwa ere kuzvibhedhleya uye zvakakosha maningi muntu kuti arambe eivhenekwa ngazi yake.

Zvemene mene muntunje unosise kuziya nezveutano hwake kana kuziya ngezviro zvinoita kuti muntu akwanise kuchengetedzwa utano hwakaringana kubudikidza ngekushambe nyara ashandise chimbuzi.

Igwinyiso remene mene muntu unosise kunge eiziya maringe ngezveutano hwake uye unosise kunge eiziya kuti unosise kushambe nyara kana abve kuchimbuzi. Izvi zvakakoshera kuti hosha dzizhinji dzisamubata.

Zvitoro zvinotengese mithombo zvinosise kunge zveitarisa munthu kuti wauya ere ngebhuku rinenge rakanyorwa muthombo waanosise kutenga uye zvinosise kunge zvine munthu unoziya maringe ngezve muthombo.

Zvitoro zvinotengeswe mitombo zvitoro zvakanaka yaambo nekuti zvinosisa kunge zveititengesera mitombo yezvihosha dzatinenge teizwa uye kuzvitoro izvi zvinosisa kunge zvakachipa.

Kuzvitoro zvinotengeswa mutombo zvinosisa kunge zviri padhuze nezvibhedhleya. Kuti vantu vakwanise kuhanira mitombo iyi vasina kuhamba mimango yakakura.

Zvitoro zvinotengesa mitombo zvinosisa kunge zviri padhuze nechibhedhleya kuitira kuti muntu akwanisa kuhamba mumango isina kukura kuti atsvake mutombo.

Zvitoro zvinotengesa mitombo, zvinosisa kunge zviri padhuze nezvibhedhleya, kuti zvibhedhleya zvikatame mitombo, zvinonyorere muntu gwaro rekuti aende kunotenga mitombo padhuze nechibhedhleya, kuzvitoro zvinotengese mitombo.

Zvitoro zvinotengese mitombo zvino sise kunge zviri mundau dziri padhuze nge zvibhedheya kuitira kuti vantu vaka nyorerwe mutombo vasa hamba mi mango yakakura kutsvake mitombo yavo.

Zvitoro zvinotengese mutombo zvinosisa kuonekwa mundawu dzeshe kuitira kuti vantu vakwanise kuone mitombo apo nguva dzavanenge wanyorerwa nemadhokodheya kuzvibhedhleya.

Zvitoro zvinotengese mitombo zvinosise kunge zviri padhuze ngepadhuze ngezvibhehleya kuitira kuti vantu vakasire kuhamba kunotsvake mutombo vasahamba mumango mukurutu.

Zvitoro zvinotengesa mitombo zvinosisa kunga zviri padhuze nezvibhedhleya kuti vantu vakwanise kuzvihanira pasina kuhamba mukuwo kana mumango wakareba.

Zvitoro zvinotengesa mitombo zvinosise kunge zviri padhuze ngezvibhedhleya kuti muntu akanyorerwe mutombo akasire kutsvaka mutombo wanenge anyorerwa ngemadhokodheya.

Zvitoro zvinotengese mitombo zvinosise kunge zviri padhuze ngezvibhedhleya kuitira kuti vantu vanotenge mitombo idzi vasahambe mumango wakakura kotsvake mitombo.

Zvitoro zvinotengese mitombo kundau dzakasiyana siyana zvinosise kunge zvine muntu unoziya pamusoro pemutombo idzi uye muntu unosisa kuuya ngebhuku rinoratidze kuti muntu atenge mutombo.

Zvitoro zvinotengesa mitombo zvinosise kunge zviri padhuzedhuze ngezvibhehleya kuti munhu asazohambe mumango waakakura kutsvake mutombo waanenge eida.

Zvitoro zvinotengese mitombo zvinoonekwa mumataundi padhuze ngepa zvibhehleya uye zvinoshanda vantu vanenge veiziya maningi nezvemutombo uye nehosha.

Zvitoro zvinotengese mitombo, zvinosise kunge zviri padhuze nepadhuze nezvibhedhleya, kuti vanorwara ngehosha dzakasiyana-siyana, vasazohambe mimango mikuru kutsvake mitombo iyi.

Eya vemu zvibhedhlera vanopota apo neapo veisa mundaraunda matinogara zvidzidzo izvo zvatinofunda kuti tizive maringe nezvehutano uye tizive maringe ngekuti hosha dzingadai dzine mukurumbira ndedziri.

Muntaraunda mwetinogara kana kuti kuzvikora kwatinofunda, tinosisa kunge tine antu anotifundisa maringe nezvirwere zvingadei zveikomba mundau mwetinogara.

Muntaraunda mwatinogara, zvakakosha maningi kuti papotwe peiitwa zvifundiso, izvo zvinofundise vantu maringe ngezveutano nekudziirira hosha dzakadai kusiyana. Izvi zvakakosha maningi muntau.

Igwinyiso remenemene, muntharaunda mwetinogara tinosise kuona vanthu vanofundisa maringe ngezveuthano kuitira kuti tiziye kudai ngehosha dzingadai dzeinesa muntharaunda mwathogara.

Zvirokwazvo tinoti muntaraunda mwega mwega mwetinogara, vantu vanosisa kunge veifundiswa maningi maringe ngezveutano uye maringe ngezvehosha dzingadai dzeirarama muntaraunda mwona imwomwo.

Zvirokwazvo ndinoti ukaenda muma taundi kana kuti mu ndaraunda dzino gara antu muno sise kunge mune antu anofundisa maringe ngehosha dzingadai dzine mukurumbira kuti antu aziye hosha idzi.

Kuzvibhedhleya kunoita kuti vantu vaziye maringe nezveutano hwavo , asi vekuzvibhedhlera vanoisawo ndau munharaunda idzo dzinoshambadza maringe nehosha dzingadai dzeinesa .

Zvirokwazvo vekuzvibhedhleya vanosise kunge ,veifundisa vantu maringe ngezvehosha dzakasiyana-siyana uye maringe ngezveutano, kuti muntu unosise, kushambe nyara nguwa dzeshe.

Eya zvemene-mene mundau mwetinogara vekuzvibhedhleya vanopota veitumira vantu avo vanoziya maringe ngezveutano kuti vatifundise. Kuti tiziye maringe ngehosha dzingadai dzeinesa.

Igwinyiso remene-mene muntaraunda mwatinogara vantu vanosisa kunge veifundiswa maringe ngezveutano uye maringe ngekudzivirira hosha dzakadai kusiyana-siyana uye maringe ngehosha dzingadai dzeinesa mukuwo uwowo munyika.

Hutano njee hweantu hunosise kunge hweishambadzwa kuti vantu vaziye ngendaa dzinonga dzeinesa uye ngehosha dzingadai dzeinesa muntaraunda mwona imomo.

Igwinyiso remene mene mumuganga mwatinogara tinosisa kunge taifundiswa ngezveutano nguva dzeshe uye maringe ngehosha dzingangodai dzaiitambudza mendaraunda kana munyika.

kumuzi kwedu kwatinogara muntataunda dzedu dzatinogara kanyiyo. Kunofundiswa maringe ngezveutano ngevantu vakasiyana-siyana, vanonga vaiziya maringe ngehosha dzingadai dzeirarama matiri.

Zvirokwazvo ndinoti muntu unosiso kunge eifundiswa maringe ngehosha dzingadai dziriyo nguwayo iyoyo, uye hosha dzingadai dzeinesa maningi mumantaraunda. Izvi zvakanakira kuti antu anogare eiziya hosha dziri kunesa.

Igwinyiso remene mene, mundau mwatinogara munosise kunge mune antu anoita ngezveutano vanenge veitifundisa maringe ngezveutano, Uye vanosise kutifundisa kuti muntu utano hunomira sei.

Igwinyiso remene mene mundaraunda matinogara munosisa kunge mune vanu vanofundisa maringe ngezveutano uye vantu vanofundisa maringe ngekuti hosha dzinodzivirirwa sei.

Igwinyiso remene mundaraunda matinogara munosisa kunge mune vantu vanotifundisa maringe ngezveutano uye maringe ngehosha dzingadai dzakatekeshera muganga umwomwo.

Hutano njee hwemadzimai hwakakoshera kuti vanoziya hosha dzingadai dzevashungurudza pamwiri vawo. Hosha idzi dzinouya ngemhando-ngemhando dzakasiyana-siyana, asi dzinobate ndombi.

Igwinyiso remene vantu vemadzimai kana vanahurwani vanosise kunge veiziya maringe ngezveutano hwechibereko chavo kuite kuti vavhenekwe kuti hapana hosha here ingadai yeiraramwa mwavari.

Igwinyiso remene, ndombi dzinosise kunge dzeivhenekwa zvibereko kuti zvionekwe kuti havana hosha here ingadai yeirarama mukati mwemutumbi wavo.

Hino ndombi ngemadzimai makuru vanosise kunge veivhenekwa ngazi yavo kuti vasise kuziya pamusoro pehosha dzingadai dzeishungurudza ndombi nemadzimai.

Ndombi nevakadzi vanosise kunge veivhenekwa zvibereko zvawo mukuwo ngemukuwo kuitira kuti vaonekwe kuti havana hosha ere ingadai yeirarama pamitumbi dzavo.

Ntombi kana kuti vana hurwani vanosise kunge veyiziya maringe ngehosha dzingadayi dzeyigara muchibereko chevantu ava, uye hosha idzi kuti dzinovhenekwa zvakadini.

Vakadzi nendombi vanosise kunge veivhenekwe chibereko chavo mukuwo ngemukuwo kuti vaoneke kuti avana hosha ere ingadayi yeirarama mwevari mukuwo dzeshe.

Eya ndombi kana kuti ana hurwane vanosise kunge veiziya maringe ngezveutano hwechibereko chavo kuti vaziye hosha dzingadei dzeivashungurudza uye dzeidai dzeirarama pevari.

Ndombi nevakadzi dzinosise kunge dzeiziya maringe ngehosha dzingadai dzeibata chibereko uye vanthu ava vanosise kunge veivhenekwa mukuwo ngemukuwo.

Hutano njee hwana hurwani nehwemadzimai hwakakosha maningi kunyanyanyanya hutano hwechibereko chinosise kuramba cheivhenekwa mukuwo ngemukuwo kuti vaziye hosha dzingadai dzeivanesa.

Gwinyiso remene-mene, mhandara vana hurwani nevakadzi, vanosise kunge veivhenekwa chibereko chavo mukuwo ngemukuwo, kuti vasise kuziya hosha ingadai yeigara muchibereko mwona imwomwo.

Ndombi kana vana hurwani vanosisa kunge veivhenekwa chibereko chawo kuti vaonekwe kuti apaana hosha ingadai yeirarama machiri here uye vapuwe mutombo nguwa ichiripo.

Igwinyiso remene mene vakadzi kana kuti ndombi vana horwani vanosisa kunga veifunda maningi maringe ngezve utano wechebereko chawo kuti chinga dai chisina hosha ere

Zvirokwazo, ndombi kana vakadzi, vanosise kunge vanechibereko chakachena. Uye chibereko chawo, chinosise kuvhenekwa mukuwo ngemukuwo, kuyita kuti vasabatwa ngehosha dzevakadzi.

Utano njee hwentombi kana kuti madzimai hwakakosha maningi sezvo zvinoita kuti vaongororwe ngazi yavo kuti aina hosha ere ingadayi yeibata ntombidzo.

Utano hwendombi hwakakosha kuti ndombi dzinoziya maringe nehosha dzakadai dzeinesa pamutumbi dzawo uye dzinosiso kuti vagadzirire hosha dzingadai dzeizovanesa.

Utano hwentombi nemadzimai hwakakoshere pakuti vanosise kuziya maringe ngezvechibereko chavo kuti achina hosha ere ingadai yeivamomotera kana hosha ingadai yeida kuzobuda pamutimbi wavo.

Ndombi nevakadzi vanosisa kunge veivhenekwa zvibereko zvavo mukuwo ngemukuwo kuti varingirwe kuti pangadai pasina hosha here ingadai yeiatambudza mukuwo wowowo.

Hino ngekuti kurumba kwakauya, saka antu anosise kunge eiti arumba akakuwara, anosise kuende kuzvibhehlera kopiwa mutombo, kana kuti kuzvipatarayo kunenge kune mutombo wekudzodza.

Ah igwinyiso remene muntu ukarumba usingasazive kurumba unokone kupandiva ngemarenje ako uye unosise kunge veiramba veirumba rumba kuti usapandwa pounorumba.

Igwinyido remene mene muntu unosisa kunge weiti ukarumba wotopora asi kune vanoti vakarumba vozwa marenje kurwadza vanosise kupuwe mutombo unorapa zvona izvozvo.

Muntu akarumba mumango wakakura asingazii kumurumba unokona kuzwa makumbo ake kuramba eipanda izvi zvinosisira kuti muntu wonawowo apuwe mushonga kana mutombo kuti unyaradze marenje ake .

Igwinyiso remene muntu unosise kunge eirumba nguva dzeshe kuti mutumbi vake ujaire kurumba kwaunenge veiita, uye zvinodzivirira hosha dzakadai kusiyana-siyana.

Igwinyiso remene mene tikaenda muzvibhedhleya tinogumeyo toona kuti madokoteya anoshandisa mishini yakasiya siyana kuvheneka ngazi yevandu vanenge vaine hosha.

Tikaenda muzvibhedhleya tinogumeyo madhogodheya anenge ane midziyo dzavanoshandisa kuti vakwanise kuvheneka ngazi yedu. Kuti vazotibhuira kuti tingadai teirarama ngehosha yakadini mumutumbi vedu.

Tikaenda kuzvibhehleya tinoguma kune madhokodheya ,madhokodheya anovheneka ngazi yedu eishandise michini kana kuti zvidziyo zvakasiyanasiyana kuti vaone kuti hosha ingadai iri yechinyi.

Midziyo inoshandiswa ngemadhokodheya muzvibhedhleya yakanakira kuti inoona kuti muntu urikuzwa hosha yakadini uye inoona kuti ngazi yemuntu uyu yakaema sei.

Mu zvibhehleya mune midziyo dzaka siyana siyana dzino shandiswa kuvheneka hosha dzaka siyana siyana uye mu zvibhedhleya mune madhokodheya anoziya maringe nge hosha vanotipe mutombo.

Midziyo yemadhokodheya yakakosha maningi uye midziyo iyi inosiyana kuti muntu angadai ane hosha yakadini midziyo idzi dzinodetseredza kuti hosha dzikasire kuonekwa pamuntu.

Eya tikapinda muzvibhedhleya, ana mazvikokota ezveutano vedu vanosise kunge veitifundisa maringe ngezveutano hwedu.

Igwinyiso remene-mene tikaenda kuzvibhedhleya tinosise kuone zvidziyo zvinoshandiswa nemadhogodheya. Zvidziyo izvi zvinoite kuti basa ramadhogodheya rive rakachipa uye riitike nyore.

Tikaguma kuzvibhedhleya hino tinoiona kuti kune midziyo yakasiyana-siyana, iyo inoshandiswa nemadhokodheya, kuvheneke ngazi yemunhu kuti vaone kuti ,muntu uwowo aana hosha ere.

Zviro zvakasiyana-siyana, zvinoshandiswa nyamashi, muzvibhedhleya kuti muntu akwanise kuvhenekwa maringe ngengazi yake ,kuti ungadai isina hosha ere.

Mitombo yekudhaya yaitakwa mumagwasha ndiana sekuru kana anambuya ainge eiziya maringe ngezvemitombo idzi, uye mitombo iyi yairapa hosha dzakati kuti, uye yaishandiswa zvakasiyana-siyana imweni yaiite yekumwiwa.

Mitombo yekudhaya kwemene, yaitsvakwa mumagwasha, uye yaitsvakwa ndiana mbuya kana anasekuru avo vaikume mashakani voise mumvura, muntu otomwa, opora.

Mitombo iyo inosisa yeionekwa mumagwasha mitombo yekaretu uye mitombo iyi yairapa hosha dzakadai kusiyana ichizikanwa ndivana sekuru nana mbuya.

Mitombo yekudhaya yaitsvakwa ndiana sekuru naana mbuya mumagwasha vaite zvekuvheneka veitsvake mitombo iyi kuti isise kurapa hosha dzakadai kusiyana siyana.

Ngekuti mitombo imweni yayioneka kuretu kwembatso dzaigara vantu vaishandisa mitombo iyi vakapeisira vouya nayo pambatso voisima kuti vasazohamba mumango yakakura veitsvaka mitombo.

Mitombo yekudhaya yakakosha maningi, uye mitombo iyi yairapa hosha dzakati kuti kusiyana. Mitombo iyi yaivanika pasina mutuso. Asi vantu vaibetserana kuti vapone.

Mitombo yekaretu yaita ekutsvakwa mumagwasha uye mutombo iyi yasiyana siyana kuti inohina pakadini pamutumbi wemundu imweni yaihina musoro kupanda.

Mutombo yekaretu iyo yatsitsvaka mumakwasha imweni taitema makwati embuti imweni taikuma mashakani kuti tikwanise kurya mashakani totokwanise kupora

Mitombo yanyamashi yasina nemitombo iyo yekaretu, mitombo yekaretu muntu wayienda kunotsa mumagwasha ,kuti ukwanise kuona mutombo waunenge weyida.

Igwinyiso remene-mene, mitombo yekaretu yaishanda kuhina hosha dzakasiyana-siyana, uye mitombo iyi yaioneka mumagwasha mwakasiyana -siyana.

Mutombo dzekudhaya dzaionekwa mumagwasha uye mutombo idzi dzaiya dzeipuwe antu kazhinji kazhinji pasina mutuso izvo zvaita kuti antu ekudhaya arambe akagwinya maningi .

Mitombo yekudhaya yaicherwa mumagwasha ngevantu vasharukwa uye mitombo iyi yaiva yaipuwa vantu vasina muthuso kuti upone .

Mitombo yekaretu iyo yatinoona vantu vekaretu kana kuti Vanhu asharukwa yavaishandisa yaitsvakwa mumagwasha kuti vakwanise kuhina panopanda penyama dzawo.

Mitombo yanyamashi yakakosha pakuti tinoziya kuti muntu unozwa hosha iri totomupa mutombowo uwowo, mitombo yekudhaya yainesa maningi kuti tiziye kuti inorapa hosha iri.

Mitombo yekudhaya yaisise kunge yeitsvakwa mumagwasha. Asi vantu vaihamba mumango vakakura kuti vaende kunotsvaka mitombo iyi. Asi mitombo iyi yaiya isina mutuso unodiva kuti uione.

Mitombo yekudhaya dhaya iyo vantu pavaikwanisa kuhamba mimango yakakura kuti vaende kotsvake mitombo iyi kumagwasha yaishanda maningi kurapa hosha dzakadai kusiyana siyana.

Mitombo yekudhaya dhaya mitombo yaitsvakwa mumagwasha akasiyana siyana ndiana sekuru nanambuya mitombo iyi yaisisa kutihina kuti tipore pahosha dzatingadai teizwa.

Mitombo yekudhaya iyo yaitsvakwa ndiana sekuru ana mbuya vayiitsvaka mumagwasha vamweni vayiite yekuma mashakani voisa mumvura vomwa.

Mitombo yekaretu-karetu iyo yaitsvakwa mumagwasha, imweni yaaita zvokutsiwa, imweni yaitorwa mashakani okwatiswa mumvura, muntu otomwa, otopora.

Mitombo yekudhaya iyo yaisise kunge yeitsvakwe mumagwasha, asi nyamashi mitombo iyi unokwanisa kuiona pamhatso pemuntu uye mitombo iyi inorapa yaamho.

Igwinyiso remene-mene mitombo yekudhaya waikwanisa kuisima pamuzi pako kuti kana wooida wokasira kutsvake mutombo wona uwowo uhine hosha iri pauri.

Igwinyiso remene mene karetu karetu taiona ana sekuru nans mbuya veiende kotsvaka mitombo mumugwasha vouya nawo tomwa totopora hosha yatinenge teizwa.

Igwinyiso remene mene vasharukwa vaihamba mumango yakati oo kuti vaende kundotsvaka mutombo waikwanisa kurapa hosha dzakasiyana siyana muntaraunda mwavaigara pasina muthuso.

Mitombo yekaretu karetu yasiyana kuti inohina hosha yakadini uye mitombo iyi waikwanisa kupuwa arimashakani akuwiwa mumuti wonyika mumvura wotomwa.

Mitombo yekudhaya vantu vakapeisira vooisima paberere pambuzi kuti vakwanise kuzoishandisa apo pavanenge veida kuhina hosha dzakadai kusiyana-siyana. Izvi zvaiitira kuti vakwanise kupora mukuwo uchiripo.

Mitombo yekudhaya ,yayirapa hosha dzakasiyana siyana, uye mitombo iyi yayishandamaningi kudetseredza avo vanenge vane miiri dzayipanda kana marenje ayipanda.

Eya igwinyiso remene kune mitombo yataiwona mugwasha taite yekukuma mashakani okwatiswa muntu otomwa orape hosha.

Mitombo yekudhaya yairapa maningi yainyaradza panopanda pamutumbi ventu. Ungave musoro unopanda ungave mundani unopanda kana kuti marenje anopanda. Vantu vazhinji vaimwe mvura yemashakani vemutombo ivovo.

Mitombo dzekudhaya idzo dzaiite kuti vantu vapore. Dzaitsvakwa mumagwasha akasiyana-siyana, uye vantu vaitsa mbidzi dzacho kana makwati embiti.

Mitombo yekaretu vantu vaihamba mimango yakakura veitsvaka mitombo asi mitmbo iyi yaipuwa vantu pasina mutuso uye mitombo iyi yairapa zvemene mene kuti hosha ipere.

Mitombo yekudhaya dhaya yakasiyana siyana kune mitombo yaiita zvekutsiwa makwati imweni taiita zvekukuma mashizha kuti tikwanise kuhin'a hosha.

Mutombo wekudhaya dzaienda kotsvaka mumagwasha uye mitombo idzi dzaisanganisira kukuma mashakani oiswa mumvura mvura yacho yomwiwa irape hosha.

Mitombo yekudhaya yaidai kusiyana uye mitombo iyi yaitsvakwa mumagwasha ngevantu vakuru uye mitombo iyi muntu waikwanisa kutsvaka makwati kurapa hisha ingadai iri pamuntu.

Mitombo yekudhaya yai tsvakwe mu magwasha ndiana sekuru nana mbuya kuti vakwanise kuhina hosha dzingadai dzei nesa pa varumbwana kana kuti vantu ve mazera aka siyana siyana.

Mitombo yekudhaya yaitsvakwa mumagwasha ngaanasekuru kana anambuya uye mitombo iyi yaiita zvekutsiwa kungatei midzi, mashakani kana makwande embuti dzachona.

Eya igwinyiso remene anasekuru nanambuya edu vayiende kotsa mitombo mumagwasha mitombo iyi yairapa zviro zvakasiyana siyana hosha dzakasiyana siyana uye yaishanda.

Mitombo yekudhaya yainyanya kuzikanwa ngevasharukwa vevantu, uye mitombo iyi yaitsvakwa mumagwasha ngevantu vakuru, vope vantu vanenge vane hosha dzakadai kusiyana-siyana pasine mutuso.

Mitombo yekudhaya mutombo yakanaka yaampo ngekuti mitombo iyi yowanikwa mumagwasha pasina mutuso ichirapa hosha zvemandoro kwati zvekuti muntu waipona.

Mutombo yekudhaya vantu vaihamba mimango yakatiwo kuti vandotsvaka mutombo asi vantu vakapedzisira vosime mitombo iyi pamuzi dzavo kuti vasahamba mimango yakakura.

Vantu vekare vaishandise mitombo iyo yavaitsvake mumagwasha vamweni vaitsvake mashakani embuti dzakasiyanasiyana vomaise mumvura vomwa kuti vapodze hosha.

Mitombo yekudhaya iyo yaishandiswa ngevasharukwa kuti varape hosha yakasiyana-siyana, mazuva anayo unokone kutoiona pambatso asi kare yaionekwa mumagwasha.

Mitombo yekaretu iyo yaishandiswa nemadzitateguru edu yaiya mitombo inorapa hosha dzakasiyana-siyana, uye mitombo iyi vantu vaiona pasina mutuso vavanenge vadusa.

Mutombo yekudhaya iyo yaishandiswa neantu ekudhaya kumbatso dzaiita zvekutsvakwa mumahwasha uye mitombo idzi dzairapa hosha dzakadai kusiyana.